Odi man tye ki yubugi ka ot acel tye ma yelo gured bene kicano inyimme gured makwar pol me mac bene ocung ingeye ka ma wayane oringo owok ki i wi odi man

Langogo man tye ka wot kobbe ki jang yat man kun langogo man ben tye ma wange odeng tutwal.

Iteng yo man tye i iye odi dok ot acel ikin odi ni kiweri makwar dogolane tye adek dok dogolane bene kiwero matar pol mac bene ocung inyime

Ngat man tye ma omako keno madit tutwal dok keno man kicibu i mukeka ma kiyaro keno man bene kome olil adada

Latin awobi man tye ka loro pii ki lela kun tweyo jerikan i bute tun ryoryo kun ngat acel tye ma omako ki i ngeye kun tye ka peyone.

Cere man lum tye otwi orumu wiye woko ni tik kun ki ilungne yadi madongo tye gucung ma lufu tye i kinne

Lamony man ocung ma oruko kombat en bene oruko otok kacel ki obyelo muduko ingute kun mutoka macol tye ocung ingeye kacel ki lapolic acel ocung ingete bene.

Dano man gitye ka ngwec lakacelo i gurup kun gingweco idye bar me tuko odilo kun gitye ka ngwec man igi tye ma yom adada kun bar man bene tye ma otal atika.

Dano man tye ka ngwec ki pikipikine kun en oketo tyene acel ping ki tyene acel ocibu malo dok ngat man bene tye oruku kor bongo ma bulu kilong macol

Lutino man gucung laka acel dok lutino man bene cajigi mito bedo romrom acel i kingi oruku bongo ki tenge dok acel i kingi oruku ticat ma blulu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

Taun man tye iye ki kulu ka ma dano tye ka ngolo kulu man ki i wi pem ma ki yubu iye mutoka bene tye madwong adada i taun man

Dano man ma onyongo oruko otok ma orange ki kor cati matar tye omako gin lawang nyonyo ma kingolo.

Eni kono tye latin awobi, awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo taya. Taya eni kono tye ma kitweyo malo, awobi eni kono tye ka pwonye.

Man nyig cam mapatpat ma kipitogi dok kigurogi kaka acelu labolle tye iye karot ki kalara bene tye kalara makwar ki kalara ma green.

Dano man ocung ki yeya i dog pii kun yeya man tye iye net me mako rec ma ki dolo adola en bene oruku fec matar ki bali macol

Man macin kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum kicinge aryo alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko gudonyo i machine man.

Dano man ocung iteng pii ma omako tal goli tye ka yuto rec ka ma loka pii man tung ca yadi matino tino bene tye iye ki ingeye godi madongo tye iye.

Mucele man onyak man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacel dok bene kine tye ma oculle.

Ngec man ocung tye tye i kor yat ma obuto abuta kun ngec man bene kala kome omito calcal ki kala kor yat ma en ocung i kome-ni.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

Mon man tye gubedo gugure lakacelo kun gumako odero ma nyig cam tye iye kun mutoka lori bene tye ocung ki ingegi.

Dano man otweyo tyen taya me mutoka ma rom gin angwen malo kun en bene tye ka dongone kun oruko glove i cinge

Kidi man ma iye lac tutwal kitye ka regune ki bel kun ngat man omako lanya kidi i cinge yaka tye ka regu bel man kede

Dano ma tye i wi gin mo tye i di pii nam malac adida kun winyi bene tye i iye ka tuk i wi pii man winyi macol col